Aantu uhaya vulu oku taambathana iimaliwa uuna nando otaayi kiilongo hoka ihaku longithwa shomoshilongo shawo, ohaya vulu nee okugandja oshimaliwa shomoshilongo shawo ye tapewa oshimaliwa shomoshilongo hono uuka opo avule aka lande iinima ye nawa.

Ombaanga yaVenduka otayi pitike aantu ya mbaange nayo, opo ya vule okukala ya gongela oshimaliwa shawo shokulanda oompumbwe dhawo nenge oshimaliwa shokukwathela ookuume naakwanezimo. Oto vulu wo oku indila ko oshimaliwa wu ka ikwathe moompumbwe dhoye.

Aantu mboka haya landitha iikutu ya yoolokathana oha ye yizaleke komapopitha opo aantu ya mone kutya mositola moka omuna iikutu yili ngiini. Omapopitha ohaga kala ga zala goopala nomuntu ngele to ga tala ototi owala omuntu gwoshili ashike oga zalekwa owala iikutu mbi yili mositola.

Aachina nayo oye na iimaliwa yawo yomafo, ano ihatu yi tsakaneke owala moNamibia nomiilongo yilwe. NomoChina omo yi li.

Aawambo oye na shoka hatu ithana oshinyanga. Muuyuni wonena otashi monika nee nawa, mu na iipundi nokataafula, aantu taya vulu okulila po nokunwina po.

Kiimaliwa yomafo gaaIndia, okwa thaanekwa omusamane Mangathi opo a pewe esimaneko ndyo.

Ino pumbwa okuya momikweyo omileleka dhoombanga. Oto vulu okupungula oshimaliwa shoye toke shi tula koositola. Ano to longitha shono hatu ithana cashplus.

Ino kala tosiikilile oshimaliwa megumbo. Inda wu ka patulule ompungulilo yoye koombaanga, komandiki goombaanga dha yoolokathana ndele to siikilile oshimaliwa shoye hoka.

Oshilongo shoo shamanguluka naatungi oyakala yena uunongo mokutunga omatungo galondathana, kusha nee ogomangeshefelo nenge ogashike.

Otuna aantu aanongo taya vulu okweeta po iinima ya yooloka noonyala dhawo, onkene iinima mbino ohaye yi landitha ne po mahala ga yoolokathana kayina ndilo, ae oyina ombiliha.

Omuwambo ohatii, komeho kakuna mwene. Ngele owahala iimaliwa yomafo, owuna okulonga nuudhiginini.

Okuna aanongo haya vulu okweetapo omatyofa, iipundi, niitafula. Shoye okuya owala okuya mondjato kohulo yeenyala, opo wu vule okulanda iinima yoye mbi.

Otuna aanongontu mboka yiilongela oku pangela noku ndulukapo iinima ya yoolokathana, oku pitila miipilangi, ano taya hongo iipilangi nawa, taya etapo iinima ya yoolokathana iiwanawa.

Oositola dha yoolokathana moNamibia ohadhi lnditha iikutu yomaludhi ogendji naalandi ohaya kala ya ngundumana uuna oondando dha tuwa pevi.

Ngoye ino pumbwa , owapumbwa naanaa okutula po omulandu , eto nyola kutya momwedhi ngono otokeshi longitha ngiini.

Ombaanga ndjono hayi ithanwa Bank Windhoek moNamibia oya gandja iimaliwa N$400000 kehangano hali ithanwa Namibia Aquatic Sport Federation.

Ngele oto yi kiilongo yilwe, ihaku longithwa iimaliwa ngaashi mbyono hayi longithwa moshilongo sheni , onkene owuna okugandja kumbono haya gandja iimaliwa yokoshilongo hono , ne etamu taambathana.

Namibia Wildlife Resorts ota gandja omagano go N$ 20 000 koSustainable Development Awards.

Ombaanga yotango moNamibia otayi kala yi na ethigathano lyetanga lyomokambamba. Ngele owa hala oku kala omukuthimbinga methigathano ndika, ino litha omanga omasiku omulongo gaFebuluali 2025 inaaga adha.

Ngele owa hala egumbo ewanawa , oto vulu okuli landa nombaanga yaBank Windhoek , yatalelepo opo wulande egumbo lye ewanawa.

Owa hala okulanda oshitukutuku shoye no mbanga yoNedbank ? Otaya patulula mo milongo mbali sigo omilongo mbali nagali no takukakala ofanditha yo hauto.

Ngele owa hala okupungula oshimaliwa tameka nena inotya oto tameke ongula .

Otuna aanongontu moNamibia, omuntu ta vulu okweeta po iitaafula niipundi, ndele ngaashi aanongontu yamwe ohaya vulu nokweeta po uuyothelo.

Otovulu oku shendja oshimaliwa shoye oondola dha Namibia todhi lundululile moondola dha America opo wuvule oku kakundwa kiilongo yoko kule.